Mmeranteɛ ne mmabaawa pii a wɔahyehyɛ ntaare fitaa wɔ Science lab bi mu a conical flask ne nneɛma ahodoɔ wɔ hɔ.

Aborɔfo bebrebe bi a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ, na wɔkurakura ntwerɛeɛ bebree a ebi ne sɛ, Word Word II Combat infantry men, No socialised medic .

Aborɔfo bebree bi a afa ayere afa na polisifoɔ nso gyina akyire nohoa hɔ. Hɔ ayɛ sakasaka yie pa ara, na wɔatwerɛ biribi wɔ aborɔsan tenten a ɛsi hɔ no baako ho.

Wa sisi ndadeɛ poles bebree a ɔman ahodoɔ ahodoɔ frankaa ɛsisen saa ndadeɛ yɛ so na frankaa no nyinaa ɛbɔ mframa rado rado.

Buroni baa bi kura guitar a ɔrebɔ. Abɔfra baako rebɔ twene wɔ ne nkyɛn. Abɔfra baako nso kura guita yi bi. Saa nso na abɔfra baako kura mmabaa mmienu a ɔde rebɔ so. Nneɛma ahodoɔ pii wɔ wɔn akyi hɔnom.

Anammɔn kwan da hɔ. Nhaban mono wɔ anammɔn kwan no nkyɛnkyɛn. Dua kɛseɛ a ababan mono wɔ so nso si kwan no nkyɛn. Mmaayaa mmiɛnsa te dadepɔnkɔ so. Baako wɔ mfimfini, baako wɔ n’anim na bako wɔ n’akyi. Yɛakyekyere gya da dadepɔnkɔ no akyi. Abaayaa a ɔhyɛ mfimfini no so kɛntɛn.

Abaamua bi so kɛntɛn a okita kaa kankra. Wɔ ne nkyɛn no, wɔahyehyɛ nneɛma bebree wɔ table so a wɔretontɔn. Mamfoɔ nso nam fam a wɔrekɔ. Mantam ne kwan a ɔnam so no yɛ anwea kwan.

Abaayewa fɛfɛɛfɛ bi tena dadepɔnkɔ titinn bi so. Amanfuɔ so sisi bɔtɔ ne baagi gyinagyina nkyɛn hɔ, mma penyinfuɔ ne nkwalaa. Edua bi so a ahabanmunuu wɔ so ɛwɔ ɔkyire hɔ. Ɛdai dada bi so si ekyire hɔ.

Pono ahodoɔ bebree ne nkonwa a ɛyɛ plastik kyɛɛ gu dan bi mu. Na w'abobɔ kabɔd bi so so wɔ dan ne ho a kɛntɛn ahodoɔ sisi kabɔd no mu. Nnipa wɔhɔ.

Aborɔfo bebree, mmaa ne mmarima ahyia wɔ dan bi mu, bronin baako a ɔyɛ ɔbaa a ɔhyɛ kɔkɔɔ kura ɔkasamu de akyerɛ n’ano ne wɔn ɛrekasa. Dan ne mu so yie pa ara na wɔasosɔ nkanea wɔ dan ne mu.

Aborɔfo bi abɔ dwa wɔ ammusieeɛ, a wɔn nyinaa aka wɔn nsa abɔ ho sɛnea wɔrebɔ mpaeɛ no. mmɔfra nso gyinagyina hɔ bi. Wɔn ahofama no yɛ soronko soronko.

Mmorɔfo mmranteɛ mmiɛnsa bi a wafa wɔn ho sɛ inginiɛs a wokura kura paep bi mu. Ɔmo akyi hɔ no yɛ mfiri honyaan. Kon bi si ɔmo nkyɛn hɔ. Asase a wɔyɛ do adwuma no yɛ anwea.

Ɛdan kɛseɛ bi mu ɛpono ne nkonnwa bebree esisi hɔ nwoma ahodoɔ gugu pono yɛ so na mmarima ahodoɔ bebree tete pono no akyi pono baako anim no ghana koat of arms ahyɛnsodeɛ no bɔ hɔn.

Abibifoɔ bi abɔ dwa a abatoɔ adaka bi si hɔ. Barima a ɔhyɛ soro kɔkɔɔ abobɔ abatoɔ nwoma de rehyɛ abatoɔ adaka no mu, na ɛdan bi sisi akyire hɔ. Asase a wɔgyina so no yw anwea.

Nsuo tɛtrɛɛ da hɔ a n'ano no yɛ anhwea. Nkrɔfoɔ bebree deda kɛtɛ so wɔ anhwea no mu wɔ nsuo no ano. Na fɛfɛɛfɛ bi nso gu nsuo no agya a ɛyɛ asɛse no so.

Nnipa nsia a wɔn nyinaa hyehyɛ hyehyɛ rubber atadeɛ, wɔhyɛ helmet na wɔhyehyɛhyehyɛ nose mask de funnaka bi resi amena mu wɔ amusieeɛ. Car mmienu bi nso si nohoa hɔ. Obi nsa tɛ hɔ.

Mmaa nnum bi ne mmɔfra mmiɛnsa atwa ahyia pan bi ho a aduane wɔ mu. Wɔde atere ɛretete aduane no di. Na pan ketewa bi nso si nkyɛn a ne nso aduane wɔ mu. Aduane wɔredi no ɛreyɛ asa.

Papa obolo bi te pɔnkɔ so, ɔde ne nkyiri na atena pɔnkɔ ne so. Nwura biɔ ne nkyɛn a ahabanmono wɔ so. Boɔ fitaa bebree wɔ nwura n’ase, boɔ fitaa yi bi nso wɔ papa n’akyi. Asie bi si papa n’akyi nohoa hɔ a asɛnnua si so. Anyinam ahoɔden nhoma nso nam wiem.

Mmaayewa mmienu bi a wɔtete abubuafoɔ akonnwa mu wɔ basket ball agoprama so, na wɔn akyi nohoa wɔ agoprama no so no, dɔm gu hɔ a wɔn nyinaa nso tete abubuafoɔ akonnwa mu.

Dan kɛseɛ bia a chinesefoɔ ntwerɛ yɛ na twerɛ pillars hɔn na amanfoɔ a ɔmɔ yɛ mmarima piii hyɛ ataadeɛ yuuyuu a ebi yɛ akokɔɔ seradeɛ na ebi nso yɛ tuntum gyina gyina dan ni mu.

Mmranteɛ bi a wɔn nyinaa hyɛ soro tuntum tuntum na baako nko ara deɛ wahyɛ soro akokɔ sradeɛ so fundaka a wɔnwene no sɛ apataa a ɔda nsuo mu. Na wɔde wɔn ani akyerɛ baabi faako.

Bronin baa ne bronin barima a wɔka abibifoɔ bi ho gyina afunu adaka a yɛde ade kɔkɔɔ, akokɔsradeɛ, ne ahabanmono akata so, polisini bi gyina ha wadane n’akyi ɛrehwɛ fundaka no. na wɔn akyi no, ahoni ahodoɔ yɛadrɔdrɔ wɔ hɔ.

Abrɔfo ne abibifo a wɔn ninaa hyɛ tuntum tuntum, wɔ gyina afunu adaka bi akyi a wɔde Ghana frankaa ɛna akata afunu adaka no so. Na sikiritini be gyina hɔ a wadane nakyi akyerɛ afunu adaka no.

Beaeɛ bi a dan nkuruwa nkuruwa sisi hɔ, na mmeranteɛ bi ɛredi asa wɔ, mmeranteɛ bi nso rebɔ atwene ahoɔden so wwɔ akyire hɔ. Na dan no ho no yɛ akokɔsradeɛ, ahabanmono ne kɔkɔɔ.

Mmirantie be ehyia a ebi rebɔ twene, na ebi so atease dwan edi asa. Na ɛkyire hɔ no, dan a ɛyɛ nkuruwa kuruwa esisi hɔ.

Nhoni ahodoɔ a ɛgugu dan bi ho, nhoni ne mu no, binom de ntoma abobɔ wɔn asene, binom nso apagyapagya wɔn nsa akɔ soro. Mmoa nso nhoni wɔ dan ne ho bi.

Lɔɔre ahodoɔ bi gu beaeɛ petee bi. Helicopter bi nso si akyire hɔ. Nnua atenten atwa beaeɛ no ho ahyia.

Aborɔfo mmarima mmienu ne ɔbaa baako te pono bi akyi. Nnuane ahodoɔ bebree gu pono no akyi. Nsa bi wɔ pono no akyi a ɔkura aduane bi, na nnuane a ɛwɔ pono no bi nso ne sausage ne nea ɛkeka ho.

Lɔre bebree ne nnipadɔm gu beaeɛ hɔ, na lɔre no bi nam kwan no so, ebi nso gyinagyina hɔ a ɛbkɔeɛ. Saa ara nso na kwan no mfimfini no, obi te hɔ a kyiniiɛ si no so. Dan bebree gu baabi a cars no gyinagyina no akyi hɔ.

Nsuo kɛseɛ bi da hɔ a ano no yɛ anwea, mmɔfra bi rebɔ bɔɔlo wɔ nsuo no ano anwea ne mu. Abɔfra no baako yɛ bronin, deɛ aka no yɛ abibifoɔ.

Dan asaso a nkonnwa ahodoɔ sisi hɔ na suneɛ ahodoɔ nso gugu mu. Wɔaduadua nhaban ahodoɔ nso wɔ dan ne mu a haban ne nyinaa sisisisi kukuo mu.

Mantam kwan kakra a Abrɔfo bebree nam so. Ɛdan atenten sisi benkum, nifa ne anim ntentensoɔ. Na apata nkumaa nkumaa bi wɔ kwan no nkyɛn a pono ahodoɔ wɔ a wɔtotɔn nneɛma wɔ so.

Aborɔfo bebree bi tete ɛfumu ponko bebree so a wato santene ɔnam asaseɛ pradaa a ɛyɛ annwea nkoa so na ebi nso ninam fom a ɔte ɛfumu ponko so.

Ɔbaa fɛɛfɛɛfɛ bi a nnoe nsia gyinagyina n'anim. Adoe baako nso gyina ne serɛ so, na adoe baako nso nam akyire nohoa. Nwuara a ɛyɛ ahaban mono wɔ abayewa no ne nnoe no akyi.

Maame mpanimfoɔ, mae bi a ɔtete ntoosi a ɛwowɔwowɔ pan mu wɔ dwa bi so, na dan a ɛwɔ dwam hɔ no yɛ dan dadaa.

Abibifoɔ bebree wɔ dwam. Atosodeɛ bi gu table so a maame bi gyina ho. Nkwadaa bi nso gyinagyina nkyɛn, na mmɔfra ahodoɔ bi soso nneɛma wɔ pan trawa so.

Dɔm bebree gu dwam. Dodoɔ no ara soso wɔn pan trawa. Ebinom atwa akuru pono a atɔsodow ahodow gu so a maame panin bi gyina pono no ho.

Concrete mixer bi nam kwan bi so. Aka kakra na waduru amaneɛ bi mu. Na amaneɛ mu hɔ no, amena donkoooo bi da kwan no nkyɛn hɔ. Bolɔɔgo dan bi a wɔahyehyɛ wɔ nkyɛn hɔ, na ɛbi adwiri agu.

Beaeɛ bia ɛdan a ɛwɔ ho no nyinaa yɛ nnote dan na aya dada ɛbi nso ɔde apanpan na abobɔ na amena da hɔ nsu fii ne raba ahodoɔ ne fii ahodoɔ gu amena no mu na amanfoɔ nso so nam nkyɛn hɔ.

Mmaa mpanimfoɔ bebiree wɔ dan bi mu a wɔtetetete nkonnwa so. Na pono bi si wɔn anim. Akonnwa baako si wɔn nkyɛn a polythene bags gugu mu. Na abranteɛ bi gyina wɔn anim.

Nsuo ayiri afa dan a ɛyɛ nnɔtedan. Na mmaa bi kurakura wɔn nneɛma nam nsuo no mu. Mmarima bi nso di wɔn akyi a mmarima no yɛ nkwakora.

Dan tiatia bi a yɛabɔ nkyɛnse, abibifo ne aborɔfo a wɔahyɛ reflector gyinagyina no anim. Dan no anim hɔ nyina yɛ anwea.

Dan a wɔde apanpan na abobɔ. Lɔre dada bi si nsuo mu. Nsuo no ayiri afa fam hɔ nyinaa. Na abofra bi gyina lɔre dada no apempem. Nnua sisi akyire nohoaa hɔ.

Papa panin bi wafura ntoma fitaa na ɔbɔ ne watch. Dɔm bi so atwa hɔ ahyia. Na dɔm bi gyina papa n’anim a ɔbaako renom biribi firi kuruwa bi mu.

Buroni akɔkora bi koto fam de ade bi asi concrete moodu round bi so, na buroni barima baako nso koto nohoa a ɔde ade abɔ ne ti rehwɛ no, na mfiri ahodoɔ atwa wɔn ho ahyia.

Mmeranteɛ mmeɛnsa bi a wɔsoso headpan anaasɛ concrete pan reforo atwedeɛ bi a wɔde ntaaboo ne npampuro na abobɔ. Wɔreforo firi fam kɔ soro.

Mmaayewa nkron bi a wɔn mu mmienu yɛ mpanimfoɔ na wɔn mu nson yɛ mmabaawa. Wɔn nyinaaaankumaa nkumaa sosa resere. Wɔwɔ nwuram a nnua nkumaa nkumaa sisi hɔ.

Dɔm bebree wɔ asɔredan mu a ebi tete hɔ na ebi gyinagyina hɔ. Anim nohoa no, amanfoɔ a ebi hyɛ ahaban mono ne fitaa gyinagyina pono ho.

Dan adwiri agu hɔ bebree, na amanfoɔ wɔ hɔ a ebi hyehyɛ reflector. Excavator nso wɔ hɔ bi, na wɔn akyi nohoa no, dan bi nso sisi hɔ a ɛsoro no adwiridwiri.

Ayareafoɔ bebree wɔ ayaresabea. Wɔahyehyɛ atadeeɛ yuuyuu firi soro kosi fa na wɔhyɛ nose mask ne hairnet. Nsuo sisi ayarefoɔ no bi so wɔ hɔ. Ayaresabea hɔ so.

Aberanteɛ te akonnwa mu a okura ne mobile phone, ababaawa teatea bi kura scrubbing brush a ɔde retwitwi fam hɔ, na machine a ɛyɛ vacuum cleaner nso ɛsi da fam hɔ, bokiti nso si fam hɔ.

Ayaresabea kakraa bia ayaresafoɔ mmienu bi gyina ɛpono bi hɔn na wɔn buebue nkrataa bi mu ayarefoɔ bebree dida ayarempa so wɔn akyi hɔ.

Nkurɔfo bi wɔ dwam, na baako te pono ho a nneɛma ahodoɔ bebree gu pono no so, na bɔtɔ bi sɛn dwa no a wɔasɛn no anim a wɔatwerɛ bɔtɔ no ho, "Figgi Island".

Nkwadaa nnan bi wɔ dan mu. Maame panin bi nso wɔ dan no mu. Papa panin bi nso wɔ dan no ho nohoa a ɔredidi wɔ pono so. Nkwadaa no mu biara nso redidi. Maame no de nkwantere ahyɛ dadesɛn mu a ɔresa beans.

Papa akɔkora bi koto fam hɔ a nneɛma bi gu n’anim, n’akyi no nso no, milk ahodoɔ wɔ rɔba mu sensɛn ahoma so wɔ hɔ. papa akɔkora bi gyina n’anim a ɔde ne nsa ahyɛ n’ataade soro no bɔtɔ mu.

Bronin barima ne bronin baa bi a wɔde adeɛ akatakata wwɔn ti. Bronin barima no kita abɔfra. Na mmɔfra ne mpanimfoɔ nso pii nante nam fam wɔ wɔn akyi hɔ. na wɔn akyi nohoa no, nsuo da hɔ.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bi a wɔtete sukyerɛma bi so wɔ bepɔ bi atifi. Mmeranteɛ yi bi ho ahofama no yɛ akokɔ sradeɛ. Wɔn nyinaa ahyehyɛ jeans ne mpaboa akɛseɛ.

Papa panin baako, maame panin baako. Aberanteɛ baako. Abarimaa bi, ɔbaa, abaayewa bi atwa ahyia wɔ pono bi ho a wɔreto nsa didi, na papa panin ne aberanteɛ no hyehyɛ Bronya kyɛw.

Mmaa mpanimfoɔ bi ne mmɔfra a wɔsoso bɔtɔ gyina polisini bi ne temammufoɔ bi anim a temammufoɔ no baako akyi no, wɔatwerɛ hɔ UNACR.

Bronin polisini bi a wahyɛ reflector na ne moto nso yɛ akokɔsradeɛ a ani hyerɛn ahyɛ helmet. Moto no gyina hɔ, na ogyina moto no nkyɛn.

Dɔm bi atwa ahyia ntaabodan bi a wɔde nkyensee fitaa na abɔ so Na wɔgu so a wɔreyɛ ntaabodan no ho adwuma. Mmaa, mmarima ne mmofra nyinaa wɔ hɔ bi. Nnua sisi bea a wɔreyɛ adwuma no.

Mmarima bi a wɔn nyinaa adi dɛm wɔ wɔn nan baako ɛrebɔ bɔɔlo. Wɔkurakura poma, na dɔm atwa ahyia hɔ ɛrehwɛ wɔn. Agoprama a wɔrebɔ bɔɔlo no wɔ so no yɛ anwea.

Zebra bi a wato ahyɛ gyata bi so, na mmeranteɛ bi a wɔnhyɛ atade soro na wɔn ho huhuuhu kura mmabaa a wapagyapagya kɔ soro. Mmeranteɛ mmienu nso nam akyire hɔ a wɔdi mmirika reba baabi a adeɛ no rekɔ so no hɔ. Nwura mu na wɔwɔ.

Aborɔfo mmeranteɛ ne mmaamua bi a wɔreyɛ construction adwuma. Ebinom kura headpan. Ɔbaa nso regye mɔɔta a ɛwɔ headpan mu afiri ɔbaako nkyɛn. Ɔde ntaaboo abɔ blɔɔgo a wɔahyehyɛ no nkyɛn.

Mmarima nsia bi, wɔn mu nnum yɛ Aborɔfo, na wɔn mu baako yɛ Bibini. Bronin ne Bronin baako ama abubuafoɔ akonnwa so akɔ soro.

Mmaayaa ne mmranteɛ bi abɔ dwaw. Mmaayaa no de ntoma abɔ wɔn asene, na wɔde ade nso akyekyere wɔn nufu so. Mmranteɛ no rebɔ twene. Abaayaa no baako redi asa a wahuri na ɔsensɛn wiem.

Abranteɛ dɔm bi aforo gyinagyina kaa ketoa bi a ɛyɛ akokɔsradeɛ soro na nneɛma dodoɔ bi so san da kaa yi ekyi. Mbɔfra gyina kwan no nkyɛn na ndua etwa kwan a wɔnam so no nkyɛn ehyia.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bi a mma no hyɛ soro mfitamfitaa na wɔahyɛ fam skirt tuntum, na mmarima no nso hyɛ soro fitaa na wɔhyɛ fam tenten, trousers tuntum, abobɔ tae na wɔasisi wɔn ani gyina pono bi akyi a ɔpanin bi gyina ɔpono no akyi ne wɔn rekasa.

Ɛda asa so fɛfɛɛfɛ bi a sofa ahodoɔ atwa hɔ ahyia. Ne sumiiɛ ahodoɔ nso gu akonna yi mu. Na pono a yɛde si asa mfinimfini no si asaso hɔ no mfinimfini. Akonnwa baako si hɔ, na nkonnwa nkorowankorowa bi nso deda fam hɔ.

Beaeɛ bi a kanea da hɔ hyerɛnn na aseɛ nyinaa yɛ sum. Screen kɛseɛ gyina hɔ a mmarima mmienu gyinagyina screen no anim. Aberanteɛ bi abu nkotodwe wɔ ɔbaa bi a ɔkuta kyiniiɛ ketewa bi anim. Amanfoɔ nso tete nkyɛn hɔ.

Nsuo ayiri afa beaeɛ tɛtrɛɛ bi a aborɔfoɔ ahodoɔ bebree, mpanin ne nkwadaa ɛreka wɔn dadepɔnkɔ a nneɛma sisi akyire nam nsuo ne mu.

Kente ntoma bebree a wɔabobɔ no kamakama de ataataa so. Ebi deda bi so sa ara firi fam kɔsi soro. Wɔahyehyɛ no yɛ. Fɛfɛɛfɛ.

Mmarimaa bi rebɔ bɔɔlo wɔ agoprama bi so. Agoprama no so no yɛ anwea, na agoprama no akyi hɔ no yɛ nnua nnua bebree a ahabammono wɔ so.

Mmaayewa bi ato santene a wɔfirafira kente ntoma, na ahwenɛ gugu wɔn kɔn mu na wɔkurakura handkerchief. Wɔredi asa. Ɛdɔm nso gu wɔn akyi hɔ. Dua bi si akyire hɔ a ahabammono wɔ so. Saa ara nso na nkramofoɔ asɔredan si akyire nohoa hɔ.

Dɔm pii abɔ dwa a donno hyehyɛ bi amɔtoɔm a wɔrebɔ. Na papa panin baako ahyɛ batakari ne atadeɛ fam wonsonn bi a ɔredi asa.

Aberanteɛ bi a ne ti efu na na taade soro no yɛ akokɔsradeɛ na wahyɛ fɔm gyens gyina lɔɔre kwan kyɛn. Lɔɔre bebree nam lɔɔre kwan so. Ɛdan atenten mienu esisi lɔɔre kwan no egya. Frankaa sisi ɛdan ne so.

Mmaa sa so ɛso nsuo wɔ dadesɛn kɛseɛ mu. Wɔn nyinaa fura ntoma wɔ wɔn asen. Ebi ɛhyɛ mpaboa na ebi nso nam daade. Ɛmaa yi nyinaa rekɔ faako. Pepɔ tenten so wɔ wɔn anim.

Dɔm bi abɔ dwa kɛseɛ wɔ mpata aseɛ, na adeɛ krukruwa bi a srɛ na wɔde a ayɛ si mfimfin. Papa mpanimfoɔ bi gyina ade krukruwa no nkyɛn.

Lɔre nketewa a wɔde kɔ akansie bebree nam kwan so, na obi kuta frankaa a ɛyɛ akokɔ sradeɛ ama so wɔ ban bi mu, na nn nnipa bi nso hyehyɛ mfitamfitaa ka deɛ ɔkura frankaa no ho.

Lɔre aho beberee wɔ beaeɛ a yegu lɔre mu ngo no. Na ebi mo abuebue ɔmo lɔre no mu a wobu ngo no bi gu mu. Na watwerɛ ngo bu bea hɔ sɛ bigyes gaase .

Aborɔfo mmarima bebree bi wɔ car bi mu a ne nkyɛn nkyɛn no yɛ hwee. Na asono akɛseɛ mmienu, baako gyinaa kaa no anim na baako gyina car no akyi. Ɛhɔ yɛ nwura mu, saa ara na serɛ nso wɔ hɔ.